Abantwana bemfundo yaphansi bahlezi. Kukhanya ukuthi bayadlalisa. Kugcwele amatoy. Njalo kukhona abantu ababili, abesifazana. Kukhanya ukuthi ngababalisi babantwana laba.

Abantwana abancane abakhanya belayinile bagqoke ama uniform, eceleni kukhona abantu abakhanya bebagezisa izandla njalo kukhona umama okhothemeyo obambe isigubhu abanye njalo bahlezi abanye bamile

Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala njalo kuyenza abantwana bekhaliphe nxa bedlala ndawonye kukhona izihlahla lule indawo ezinkulu ezilombala oluhlaza phansi kukhona amatshe adlaliswa ngabantwana.

Abantwana abahlezi phezulu kwecansi abanengi kukhanya ukuthi bayazifundela abanye bavule amabhuku kukhanya bebuka impikitsha kukhona omama ababili kukhanya ngababalisi babantwana laba

Esikolo semfundo yaphansi eprimary ungangena phakathi kulotshani obuncane obuhle njalo kukhona izihlahla ezikhanya zihlanyeliwe etshanini eceleni kulama luba acecisileyo phakathi kugcwele amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona

Kwezinye izikhathi kuqakathekile ukuthi umbalisi athathe abantwana bakhe ephume labo ekilasini beyefunda emagcekeni betshaywa ngumoya. Abantwana bayakuthokezele lokho njalo kukhona izihlahla ezikhanya ngemuva lapho okumi khona abantwana. Abanye njalo bathwele amabhuku ezandleni.

Esikolo semfundo yaphansi kukhona itafula enkulu efakwe ilembu phezulu, njalo phezulu kwetafula kukhona amabhuku atshiyeneyo kukhona njalo lephetshana elinhlophe elibhalwe ngokumnyama.

Isikolo phakathi zinengi izindlu lapho abafundi abafundela khona , njalo kuyabe kulamafasiteli angenisa umoya njalo isikolo lesi sikhanya sipendiwe amakilasi.

Ababalisi bayasebenzisa amagwaliba mduli nxa befundisa abafundi babo. Kumagwaliba mduli kuyabe kulemifanekiso eminengi etshiyeneyo ngakho abanye abafundi bazwisisa ngcono nxa ufundisa ubakhombela ubatshengisa into oyabe ubafundisa ngayo.

Abantwana besikolo abakhanya emagcekeni esikolo njalo kukhona umjingo abawusebenzisa nxa bezidlalela, kukhona izihlahla ezincane ezinhle kuleyi indawo ezinye njalo zinkulu lezakhiwo ezikhanyayo.

Abantwana besikolo abakhanya bedlala emagcekeni esikolo bagqoke amayunifomu abo .Abantwana bayakuthanda ukudlala njalo kukhona amafasiteli akhanyayo amanengi angenisa umoya emakilasini nxa abafundi befunda.

Esikolo semfundo yaphansi ephurayimari kukhona amakilasi amanengi njalo amakilasi lawa alamafasiteli umduli upendiwe kukhona njalo amagceke lapho abafundi abadlalela khona imidlalo etshiyeneyo.

Isakhiwo semfundo yaphezulu esiyakhwe kuhle kakhulu, njalo kukhona amafasiteli amanengi angenisa umoya kule indawo. Kukhona umnyango olombala omhlophe. Phezulu kukhona okubhaliweyo ngamabala amnyama.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kukhona amabhetshi okuhlala lamatafula okubhalela kanye lomduli lapha ombalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi njalo kukhanya kulabantu abahleziyo ebale laptop elombala oluhlaza phezulu kwetafula.

Abantwana abakhanya emagcekeni esikolo ababili abagqoke amayinifomu. Kukhona utshani phansi njalo kukhona izihlahla ezincane kulezakhiwo ezinengi phakathi lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo abahlezi phansi kukhanya besenza umsebenzi wezandla. Kukhona amatafula lapho abafake khona amathuluzi abo kukhona enye ithuluzi ebizwa kuthiwa yipintshisi phezulu kwetafula.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bayafunda. Bagqoke okulombala omhlophe phezulu. Kukhona njalo amatafula lapho ababhalela khona. Kugcwele amaphetshana amhlophe. Ukhona njalo umduli lapho umbalisi obhala khona nxa ebafundisa.

Abantwana besikolo abakhanya befundela ukuyakha. Ukhona njalo omileyo okhanya ethwele iphepha esandleni okutshengisela ukuthi ngumbalisi ekhangele ukuthi bayenza into eyiyo, njalo eceleni kukhona utshani obuluhlaza. Kulezihlahla ezinkulu esikolo.

Abantwana besikolo abanengi, abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye njalo bafundela ukuthunga. Kukhona amatafula, phezulu kwamatafula kukhona imitshina abafundi abayisebenzisa nxa bethunga.

Abantwana besikolo abahleziyo abagqoke amayinifomu. Amayembe alombala omhlophe, bafaka lamathayi alombala omnyama lokumhlophe. Kukhona amalephuthophu phambi kwabo, abakhanya ukuthi bayawasebenzisa.

Ababalisi nxa befundisa abafundi bengabuza umbuzo abafundi abakwaziyo bayaphakamisa izandla ukuze umbalisi ebaqambe njalo bagqoke amayunifomu amayembe alombala omhlophe. Ngemuva kukhona umduli lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo abagqoke amabhatshi amhlophe, emakhanda bagqoke ingwane ezilombala omhlophe kukhanya befundela ukupheka kukhona izimbiza abazisebenzisayo nxa bepheka.

Kulezi insuku esikolo, abantwana besikolo amankazana kanye labafana sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Uyathola umntwana oyinkazana efundela ukukanika. Kulezi insuku imisebenzi ayisakhethi ukuthi uyindoda kumbe ungumfazi.

Abafundi kulezi insuku, sebefundela imisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo. Abanye bengafundela ukukanika, abanye bengafundela ukuyakha, kodwa lokhu kuzabasiza. Empilweni abasoze beswele imisebenzi yokuyenza.

Abafundi abamileyo, phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi okukhanya ukuthi bayazisebenzisa. Kukhona abesilisa kanye labesifazane kule indawo .Umduli phakathi upendwe ngependa emhlophe.

Abantwana besikolo abafundela imsebenzi yezandla. Bagqoke impahla zabo ezilombala omhlophe phezulu, emakhanda bavala inwele ngengwani ezimhlophe, njalo phambi kwabo kukhona imbiza, okukhanya ukuthi bafundela ukupheka.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe njalo ezandleni kukhanya bethwele usiba lokubhala. Eceleni kwabo kukhona ingwalo ezinengi ezokubala njalo kukhanya kulebhuku elilombala omhlophe ababhalela kilo.

Esikolo nxa ungena phakathi kukhona utshani obuluhlaza njalo kukhona ibhakane eligejeliweyo elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo leminye imilayezo. Kukhona njalo izihlahla ezinengi ezigcweleyo eziluhlaza.

Abafundi abafunda esikolo sesekhondari. Phakathi esikolo sabo kuhle kakhulu. Kukhona utshani obuluhlaza phansi, lezakhiwo zabo zikhanya zipendiwe kuhle.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abahlezi emabhetshini okukhanya ukuthi bayafunda bagqoke amayembe amhlophe bonke phezulu njalo phambili kukhona umduli lapho umbalisi ombala khona.

Abantwana besikolo abahleziyo okukhanya ukuthi bayafunda, baqgoke amayembe amhlophe, phezulu kwamatafula kukhona amaphetshana abawasebenzisayo, omunye njalo kukhanya ethwele usiba kukhona abantu abaqgoke amasudu okukhanya ukuthi ngababalisi.

Abantu abane abamileyo esikolo .Ababili ngabesifazana njalo ababili ngabesilisa bami duzane komnyango olombala oluhlaza .Njalo eceleni kukhona umduli ole zitina .Babukeka behlanzekile okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi abakulesi isikolo.

Abantwana besikolo bahlezi phansi. Phambi kwabo kukhona abantu abagidayo. Abantu laba bagqoke okumhlophe phezulu njalo abesilisa bagqoke amabhulugwe alombala aluhlaza.

Isakhiwo sesikolo esiyakhwe kuhle kakhulu njalo silomduli okhanya upendiwe kwezinye indawo kuluhlaza njalo kukhanya kubhaliwe emdulwini phansi eceleni kukhona amaluba ahlanyeliweyo aluhlaza.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bayafunda bagqoke amauniformu amayembe alombala olumhlophe phezulu njalo ezandleni bathwele usiba lokubhala kukhona ababuku lapho ababhala khona eceleni kugcwele ingwalo ezinengi ezokubala

Esikolo phakathi ungangena, kukhona amakilasi amanengi lapho abafundi abawasebenzisayo nxa befunda njalo ayakhwe kuhle kakhulu. Kukhona njalo lotshani lezihlahla ezikhanyayo eziluhlaza kukhona abafundi phakathi.

Esikolo kukhona umkhankaso okade ukhona, bekulabantu akade begide kade begqoke okumhlophe phezulu njalo abesilisa bebegqoke amabhulugwe alombala oluhlaza, bekugcwele abantu abanengi ababukeleyo

Umuntu wesilisa omileyo phambi kwakhe kukhona utshani phansi obuluhlaza lesihlahla esihlanyeliweyo ngemuva kwakhe kukhona amafasitela akhanyayo njalo kubukeka kuhlanzekile esikolo lapha phakathi.

Emagcekeni esikolo kukhona indawo lapho okulotshani obuncani obuluhlaza njalo kukhona isihlahla esikhulu phakathi kotshani. Eceleni kulamaluba acecisileyo umduli upendiwe kubukeka kukuhle kakhulu.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi njalo bagqoke okumhlophe phezulu ikhona njalo itafula evalwe ngelembu elikhulu elimhlophe kukhona umfana emileyo phambili okukhanya ukuthi ngumtwana esikolo ekhanya ekhuluma.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo bagqoke amayunifomu abangama nkazana bagqoke amasokisi amhlophe njalo kukhona umuntu okhanya phambi kwabo , abantwana laba kukhanya angathi bayahlabela.

Abantwana besikolo abahlezi endaweni elotshani bagqoke amayunifomu. Bagqoke okumhlophe phezulu njalo eceleni kukhona abanye abahlezi ezitulweni.

Amaqembu amabili amileyo egcekeni lapho okudlalwa khona ibhola. Bagqoke impahla ezifananayo, abanye bagqoke ezilombala obomvu, njalo elinye iqembu ligqoke impahla ezilombala oluhlaza, kukhona amadoda amabili amileyo okukhanya ukuthi basakhuluma labo bengakaqali ukudlala. Kukhona imithetho okumele bayiphiwe, bayilanedele nxa bedlala.

Abantwana besikolo abakhanya befundela ukuyakha, kulezi insuku abesifazana labo sebefundela ukuyakha akusakhethi ukuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazana, kukhona umduli abakhanya bewuyakha olezitina.

Abafundi abaqeqetshe baze bayafika ezingeni eliphezulu eUnivesithi. Abafundi bahlezi kukhanya ukuthi bayafunda kukhona njalo ama lephuthophu abawasebenzisayo lezitulo lapha abahlala khona lamatafula.

Umuntu owesilisa ohleziyo othwele ibhuku ulivulile okukhanya ukuthi engaba ebala phambi kwakhe kukhona itafula enkulu kukhona ilephithophu phezulu kwetafula leyi.

Emagcekeni esikolo semfundo yaphezulu. Kukhona utshani obuluhlaza, njalo kugcwele izakhiwo ezinengi. Izakhiwo lezi zilamafasiteli amanengi. Angenisa umoya. Kukhona njalo imota emileyo.

Esikolo semfundweni yaphezulu eyunivesithi ungangena phakathi lapho okufundela khona abafundi kukhona umduli oyakhwe ngezitina njalo kukhona iminyango emithathu elembala obomvu.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuluhlaza phakathi ungangena kukhona njalo izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, kukhona njalo izindlu zabafundi. Abanengi bafunda behlala phakathi esikolo.

Abafundi abanengi abaseyunivesithi. Bafunda behlala esikolo. Bahamba emakhaya nxa sezivaliwe. Kukhona izindlu la abahlala khona. Kuyakube kulamatafula phakathi lezitulo abahlala kizo nxa sebebala ebusuku, lemibheda yokulala.

Impahla ezisendlini lapho abafundi abahlala khona kukhona njalo indawo lapho abageza khona izandla. Kukhona imibheda lapho abalala khona, umduli upendiwe ubukeka umuhle.

Abantu abamileyo bami endaweni ehlanzekileyo phansi kuyacazimula , njalo kukhona umduli opendiweyo kukhona njalo ogqoke isikipa isibomvu.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu egcwele imithi etshiyeneyo phakathi njalo kukhona ikhabothi elombala omhlophe, phakathi kwekhabothi kugcwele amagabha alombala omhlophe lezinye izinto ezitshiyeneyo ezinengi nengi okukhanya ukuthi abafundi bayabuya lapha bezosebenzisa izinto lezi nxa befunda.

Abantu ababili abamileyo owesilisa kanye lowesifazana, owesifazane uthwele isikhwama esilombala omnyama ugqoke lebhatshi elimnyama, kukhanya owesilisa ekhombela phambili kugcwele umtshina olombala omhlophe omkhulu.

Esikolo kukhona indawo lapho abafundi abahamba besiya thenga ukudla. Indawo leyi ilezitulo kanye lama tafula lapho abahlala khona. Njalo bathengisa ukudla okukhwabithayo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izihlahla ezikhula zaba zinde eziluhlaza njalo phansi kukhona utshani obuncane obuhle obuluhlaza. Kubukeka kuhlanzekile kulindawo.

Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle kakhulu ezifundweni zabo bezebeyefika ezingeni eliphezulu iyunivesithi. Sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo abayifisayo empilweni zabo.

Isakhiwo sesikolo semfundo yaphezulu, eyunivesithi, kugcwele izakhiwo ezitshiyeneyo. Njalo kukhona amafasiteli amanengi akhanya evuliwe engenisa umoya. Eceleni kwesakhiwo kukhona izihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Abafundi abanengi abasemfundweni yaphezulu, nxa befunda ababalisi kwesinye isikhathi bayasebenzisa iprojekitha, kwesinye isikhathi bayabe bekhangele kumabonakude njalo umduli lapho abafundela khona upendiwe phakathi ngependa emhlophe, kukhona njalo amafasitela angenisa umoya.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona lapho abafundi abafundela khona njalo abafundi baqeqetsha okutshiyeneyo. Bakhona abaqeqetshela ukuba ngodokotela, kukhona abaqeqetshela ukuba ngababalisi.

Indlu lapho abafundi abahlala khona, zikhona izindlu esikolo lapho abafundi abahlala khona. Phakathi ungangena kuyabe kulemibheda lapho abalala khona kukhona njalo umduli oyabe upendwe kuhle phakathi kanye lekhabothi ababeka khona into zabo elombala olithanga.

Izindlu lapho abafundi abafunda eYunivesithi abahlala khona esikolo kukhona iminyango njalo imiduli yakhona ipendiwe mihle eminyango lapha kuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama.

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu eyunivesithi ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo kukhona amaluba acecisileyo kule indawo. Kuhlanzekile phakathi kukhanya ukuthi kufunda abantu abadala.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abahlala khona ezikolo. Kuyabe kukhona imibheda lapho abalala khona njalo kukhona izitulo abahlala kizo, imiqamelo abaqamela kiyo sebelala.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu okubiza kuthiwa yi university. Bamile banengi. Kukhona njalo phambi kwabo owesilisa ogqoke iyembe emhlophe. Ekhanya ukuthi engabe ekhuluma labo.

Abantu ababili abesilisa abahleziyo, bagqoke okumhlophe okukhanya ukuthi ngabantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela , kukhona njalo itafula phambi kwabo egcwele into ezitshiyeneyo abazisebenzisayo kanye lomtshina olombala omhlophe lomnyama.

Ingwalo zabafundi ezinengi ezitshiyeneyo okutshengisela ukuthi abafundi bayabuya bezobala ingwalo lezi. Kuqakathekile ukuthi bebale ingwalo khona bezathola ulwazi olutshiyeneyo.

Abantwana besikolo abakhanya bephuma phakathi kwesakhiwo okukhanya ukuthi bengabe sebeqedile ukufunda. Bazimele phandle bexoxaxoxa njalo eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu. Kukhona njalo lemota emileyo.

Abafundi abahlala esikolo kukhona imibheda lapho abalala khona eminengi etshiyeneyo njalo bayabeka izikhwama zabo phansi. Impahla kukhona lapha abagaxa khona phezulu, kukhona lekhetheni.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, abafundi abanengi bafunda behlala esikolo. Kukhona utshani obuncani obuhle lamaluba acecisileyo kule indawo lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona impahla ezikhanya zichaywe phezu kotshani eziwatshiweyo.

Abantwana abanengi abafunda esikolo seyunivesithi, kukhona izindlu lapha abahlala khona esikolo. Kukhona iminyango kuleyi minyango kukhona amaphetshana ayabe enamathiselwe ebhaliwe.

Abafundi abasezingeni eliphezulu, e- university. Bayakhala, bathi kunzima. Babala ingwalo ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Besenzela ukuthola ulwazi olunengi. .

Ungazibona ulomntwana ofunda eyunivesithi uyabe uzele isikhwicamfundo. Kuhamba abantu asebeqeqetshe kakhulu njalo besiyafundela imisebenzi emineng etshiyeneyo i ukuze baphile kahle.

Izindlu lapho abafundi abahlala khona abasemfundweni yaphezulu e university njalo izindlu lezi bayazibhadalela abahlali mahala kukhona izivalo njalo imduli yakhona phakathi ipendiwe kuhle kakhulu